Zvana zvidodori ngazvi endeswe ku zvikora ku waraidzawo ne amweni vei funde ku erenga vei funda ne kunyora zveizo vadetsera kuti va enderere mberi ne chikora.

Vana vadodori vakaendeswe kuchikora ndikokuti vaone kude kuramba vaienderera mberi nechikora vazoitavo madhogodheya. Vasafunge zvekuroorwa nekuroora vachakatsonga.

Vana vadodori vachakatsonga ngavaendeswe kuzvikora vaende kofundiswa kuerenga, nekufundiswe kunyora vazoonawo kukona kuerenge mapepa anonyorwa.

Kuendesa ana adodori kuchikora kwakanaka kwakakoshazve ngekuti ana adoko anofundira kuerenga nekunyora veiendazve kooaraidza neamweni ana adoko nekutamba nevamweni

Mwana weshe mudoodori kutangire pamakore gumi unokurudzirwe kuzi aende kuchikora aende koofundirawo kunyora nekuerenga veizoendere mberi nechikora.

Vana vadoko vane makore anokwana makumi ,vanokurudzirwa kuende kuzvikora vaende kofunda kunyora nekuerenga ,kuti vazoona kuenderere mberi nechikora.

Vana vanofanirwe kuzi vaende mberi nechikora vopedza kugume kuretu vozoone kuitawo vanogadzire motokari dzinenge dzafa kana dzisingachashandi vamweniwo nekuaka.

Vana vadoko vakaenda kuzvikora ndiko kwawanokone kuziba njira dzakasiyana siyana dzekupona ndidzo ndiko kwawanoziwa zviro zvakawanda zvekadai nekutamba bhora kunasira motikari nekuwaka.

Mwana weshe mazera eshe ano kurudzirwa kuti aende kuchikora aende koofunda vaone kunyorawo mazama neamweni vana vazoona kuenderera mberi nacho chikora cho veizopedza.

Mwana weshe unokurudzirwa kuti aende kuchikora oofunda .Zveshe zvekuti mwana unoroorwa achakatsonga zvinofanira kuti zvipere.

Mwana weshe unokurudzirwa kuzi aende kuchikora. Mwana weshe usati akura kugume pazera rekuroora unofanire kuenda kuchikora. Mwana haafani kuroorwa asati akura.

Mwana weshe unenge aona mukana wekuti afunde aenderere mberi nechikora unofanirwe kuzi aenderere mberi nechikora vapedza vozone kuite madhokodheya nevadzidzisi.

Vana vanofana kukurudzirwa kuti vaenderere mberi nechikora, vafunde vaone kuzoshanda. Mukati meupenyu hwavo vamweni ndivo vanozoite madhogodheya.

Muntu weshe kana kuti mwana weshe, unenge awana mukana kana kuti une mukana wekuti aende mberi nechikora. Oenda koofunda zviro zvedera, unofanirwa kuzi aende afunde.

Mwana weshe unokurudzirwa kuende kuchikora, kuenderere mberi nechikora opedza zvakanaka, vozoite madhokodheya emberiwo anozotirapa nekuhamba kwenguwa.

Mwana weshe unenge awone mukana wekuti ayenderere mberi nechikora, unofanira kuti ayenderere mberi nechikora chake, awone kupedza vazoona kuite madhokodheya emberi.

Kupedze chikora kwakanaka kunokurudzirwazve ngekuti muntu akapedze chikora unobudirira oshanda mushando wakanaka ozohamba nemovha nekugara mumbatso huru dzakanaka.

Kuenderere mberi nechkora kwevana kwakanaka kunodetsera kuti vazokurawo voite mare dzavo nekudetsera abereki avo mukuhamba kweupenyu hwavo nekupetudzawo mare dzeabereki dzavakashandisa kuvafundisa.